Musha wakavakwa zvakaisvonaka, unotaridza kuti wakapfirirwa neuswa hukachekererwa nenzira yekuti hunge hwakanaka, zvino wanza kuita pama loji panouya pachirara vanhu kana kuri kuti vanhu vabuda kunzvimbo dzisiri dzekwavo, uye pane maruva aripo pamukova egirini.

Mupunga muchena wasangana nemuto zvino woita sewakapendewa neruvara rweyero, uye nyama yakabikwa mumvura inotaridza kuti ine muto.

Nzvimbo inotaridza pano dzidzira vana vadoko, yakaiswa mifananidzo yehove, zvikamba uye miti inowanikwa kunzvimbo dziya dzisina mvura. Pane gedhe dema raka vharwa, uye pasi paka gadzirwa zvakanaka pasina ivhu rino pfumbuka.

Motokari yakamira pasi pemiti yakapfumvutira chose ine mimvuri uye pane mugwagwa unotaridza kuti unopfuura asi motokati yakamira parutivi.

Juraho rine zvitinha zvitsvuku uye rine simbi pakati paro. Rakavakwa rakakomberedza muti watinoona wegirini.

Juraho rakavakwa zvakaisvonaka uye miti yakareba inoonekwa pamwe neheji iri kunze yakapfumvutira zvekare mugwagwa unotaridza kuti washakara kunze kwawo nekuti unoonekwa pamucheto kuti hauna kuti tsepete.

Mai vakabereka mwana kumusana netauro rine mavara, vakamira uye murume ari kupfuura nenzira. Kumativi kune vanotengesa nemumvuri uri kuonekwa pasina mutumbi watiri kuona asi mumvuri chete.

Vanhu varikufamba mudhorobha vakabereka mabheke vamwe vachienda kunobva vamwe, vamwe vachiendawo kunobva vamwe. Pane zvikwangwani zviripo zvinoshambadza mabasa anoitwa navanhu mumadhorobha uye munzvimbo dzekushandira nekutengesera dzavanenge vachigara

Vanhu vazhinji vanotaridza kuti vatendi vari mukereke vanotenda kurudzi rwechi "Muslim". Vari mukereke yakashongedzwa neruvara rwegirinhi uye rweyero.

Mukoma arikufamba achipinda pachiteshi panomira mabhazi mazhinji anoenda kwakasiyana siyana. Uye midhuri yakakomberedza irikunze inotaridza kuti pachiteshi apa chiripakati pemidhuri.

Nhumbi dzakaiswa muchitoro. Dzimwe dzakapfekedzwa pazvidhori kuti dzinyatsekuonekwa neavo vanouya kuzotenga. Chitoro ichi chinotengesa nhumbi dzomutambo webhora nekuti panotaridza matimu akasiyana siyana.

Midhuri yakavakwa inotaridza kuti pachikoro , nekuda kwevana varipo vakomana nevasikana. Vakatakura mabheke anotakurirwa mabhuku. Asi chinotaridza kuva chikoro chevakuru nekuti hapana wakapfeka uniform umwe neumwe wakapfeka nhumbi dzake dzokumba.

Vatambi vebhora vakapfeka nhumbi chena namasokisi machena. Pamwe nhumbi dzavo dzine mavaramavara matema. Shangu dzavo itsvuku, dzimwe tema, dzimwe chena, uye misoro yavo yakangonyangara kutaridza magadzirire evaya vanotamba bhora.

Zvinwiwa, zvirimumagirazi matatu. Zvinotaridza kuti mito yakasviniwa kubva kumichero, uye makaiswa mvura yakaoma inotonhorera.

Chiwoniwoni nechisvo pamwe nenyanga nemicheka zvinotaridza zvinhu zvinoshandiswa nen'anga uye pane zvuma zviripo zvitsvuku nezvichena nezvitema.

Vatambire webhora vakapfeka nhumbi dzekutambisa nadzo. Vamwe vakapfeka shangu dzekutambisa nhabvu tsvuku vamwe vane shangu tema vamwe vane shangu chena vamwe vakachonjomara vamwe vakamira vamwe vakabatira muchiuno vamwe wakaiswa maoko shure

Varume nevakadzi vari panzvimbo dzekutengesa nekutengeserana , vari kutengesa zvakasiyana siyana zviri mumapakiti anoratidza kuti mapepa, uye pane matangi maviri akaturikwa pamusoro.

Nzvimbo inowanikwa mbeu kuvarimi pamwe nemidziyo yavanoda kushandisa pakurima. Mudhuri murefu uye pane motokari yakamira padivi pemudhuri

Mai vakapakata bheke varikufamba mumugwagwa, vakarukwa zvechizvino zvino. Varikutaridza kuti vari pakati pedhorobha nekuti mune besanwa guru. Vanhu vazhinji varikufamba mudhorobha vachipesana

Chitofu chine pokubikira patatu, chinotaridza kuti chakafa nekuti chiripanze uye chiri pedo nekunogara marara, zvakafanana nemataira uyezve nzvimbo inotaridza kuti inorasirwa marara.

Mupuranga mazhinji akachekwa nemuchina. Anoshandiswa pakuzovakiswa uye pakugadzira midziyo yakasiyana siyana yemumba. Arikuratidza kuti arikutengeswa nekuti pasi pamudhuri unamazen'e

Rori guru ririkutakura mabhero mazhinji edonje. Mabhero mazhinji akabvuraka, achionekwa kurasa donje kunze. Pane varume varipo varikututira donje murori.

Pamusika panotengeswa zvirimwa uye zvakasiyana- siyana zvakafanana namatomatisi, hanyanisi, miriwo yakasungwa mapundu -mapundu. Madzimai agerepo ari kutengesa asi pana mapepa anoita seachawira madzimai awa asina kugadzirwa zvakanaka.

Mifananidzo mitatu yematura enhumbi, kutaridza munochengeterwa mbatya. Pane magirazi anoshandiswa sechionioni kana munhu apedza kuzora mafuta kana kupfeka, kuti aone kana apfeka zvakanaka.

Motokari iri kufamba mumugwagwa iri imwe chete. Pane miti mizhinji mikuru inonekwa mukati merusvingo rwakakomberedza nzvimbo iyi kuvharira pamwe chete nekuno kumugwagwa.

Zvuma zvakawanda zvakaiswa pazvipikiri zvineruvara rwakasiyana siyana . Pane puranga rakaroverwa riripo pazvakatsvetwa.

Zvidhori zvakapfeka mbatya dzirikutengeswa dzirikushambadzwa. Mbatya dzemadzimai uye dzevarume. Uye pane bepa rekushambadza rinotaridza panoenda kunotorwa mifananidzo.

Vatambi vebhora, vakaisa bhora pakati pavo vakarikomboredza. Vakapfeka nhumbi dzekushandisa kutamba nadzo bhora dzine ruvara rwegirinhi uye hembe dzekumusoro dzine ruvara ruchena. Uye kune mavara akanyorwa ari kumusana kwehembe dzavakapfeka.

Mudhorobha besanwa remotokari dzimwe dzinotakura vanhu, dzimwe dzinongozvifambarawo hadzo, asi mabepa akangokandwa pasi, panoonekwa bepa refodya rakaraswa pasi.

Mugwagwa wakachereka nechekumacheto kwawo unoratidza kuti makomba anokonzereswa nemvura asati agadzirwa.

Varume navakadzi varikufamba. Mumwe murume arikuratidza kugura mugwagwa. Mudzimai urikufamba akatakura bheke pafudzi rake. Arikuratidza kufamba panzvimbo inotengeserwa zvirimwa uye nzvimbo inotengeserwa matomatisi.

Vanhu vari muraini. Varume navakadzi vakapakatira mabheki vamwe pamafudzi vamwe kumusana. Vakatarira padzimba dzinoita samahofisi.

Muchero wemapopo pane rimwe rakatoibva uye rimwe roda kuibva asi mamwe mazhinji aripo mambishi. Mashizha ndeerudzi rwegirini.

Madzimai vakagara pavanotengesera mitsvairo inoshandiswa kutsavaira, mumwe neumwe ane matutu- nematutu emitsvairo yake, vakagara pazvigaro zvidoko-doko zvinoratidza kuti ndezvemabwe nematanda, uye mudhuri uri kumashure kwavo wakashakara.

Midziyo yakaita setswanda nesero uye zvipunu zvamatanda zvinoshandiswa pakushongedza mudzimba kwete kushandisa pakuisa mbeu asi kushongedza mudzimba. Kunyanya uchishongedza zvechinyakare.

Rori rerudzi rwemagonyeti dzvutsvu pane varume vaviri umwe arikuburuka mugonyeti umwe akamira pasi. Vamwe varume vaviri vakatarisa vakafuratira mamwe magonyeti matsvuku maviri.

Ruva rakasvibira chose rine ruvara rwegirinhi ririkuonekwa kuti iruva rinenge riri mugaba nekuda kwekuti ririkubva nzvimbo imwechete.

Muti wemujumbura unoshandiswa seusavi vamwe vachidya mhodzi yayo. Unenge uripasi. Unoitwa zvekucherwa wovidziwa wodyiwa semabura.

Mutambo wechesi. Pane ma chesi bhodhi. Vanhu varipo vakagara vachitamba vakakomberedza. Mutambo unoitwa nevanhu vaviri vaviri semagariro avakaita iwayo.

Chinwiwa chekokora chakagadzikwa pamusoro petafura tema. Icho chinwiwa chacho chine ruvara rutema. Chinotaridza kuti ndechevaya vane chigwere chechokera vasingafaniri kunwa zvine chokera.

Varume nevakadzi uye vana. Vamwe vakapfeka magemenzi anoratidza chitendero chechipositori. Vakatarisa kurutivi rumwechete uye kune ruvara rwegirinhi rwavakatarisa kuratidza kuti kune ari kutungamira ariko

Nhiyo dziri muchirugu. Dzichi doko dzirikudya chikafu mugaba rinochengeterwa chikafu chadzo uye mune mwenje usina kubatidzwa uye padzakatsika huku pakapfava panotaridza kuti matanda akachekwa.

Mbombi yakashama, yavhurwa mvura irikupinda mumugomo, uye pane nzira yakagadzirwa kuti mvura iya inorasika igofamba napo. Panotaridza kutova namadhaga namabwe ayifukunurwa kuti mvura iwane nzira yekufamba.

Runharembozva rwaishandiswa pamazuva ekare kare, runotaridza kuti rwasakara haruchashande nokuti rwakatenheuka musana wose, mavara havachaonekwi akatodzimika.

Ndiro yegodo yakatakura nyama yerudzi rwemaguru. Nyama ine hanyanisi munomuto uye nyama yakazara nepamusoro.

Kereke yerudzi rwechi Muslim inonzi Mosque. Ine midhuri mirefu uye yakashongedzwa pamukova tichipinda.

Madzimai akagara achitengesa michero inoti mavoko, mabhanana vakawadza pasi pamasaga ivo vakafuka masumburera anovharira zuva.

Dura rinochengeterwa mbatya. Rakagadzirwa zvakanaka uye rine chiwoni woni chiriparutivi chinoratidza mufananidzo wemotokari yakamira iri mberi.

Vanhukadzi vatatu, vakapfeka nguwo dzechinyakare, vakaisa zvuma muhuro, uye zvuma mumusoro, uye vakatunga misoro yavo zvechizvino-zvino.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa munotaridza kuti mudhorobha uye murume akamira kunze kwemugwagwa ane dondoro muruvoko rwake rweruboshwe.

Nzvimbo inogara vanhu, inoiswa munzira dzemugwagwa kunyanya mumadhorobha, inoiswa parutivi rwemigwagwa kuti vanhu vagare vakamirira mabhazi kana kuburukira ipapao.

Nzvimbo inotaridza kuti yaimbove netara asi tara iya yopera isina unogadzira. Pabuda mabwe pasi nezvigamba zvigamba zvetara yaivapo kare uye pane miti.

Muti unotaridza kuti wakamera gomarara pauri. Uyezve mudhuri mukuru unotaridza kuti chikoro nokuda kwemafafitera acho uye ruzhowa rwakakomberedza rwefenisi.

Mudhorobha makashongedzwa nemwenje inovhenekera migwagwa yose. Uye motokari dzakamira kunze kwemigwagwa nedzimwe dzirikufamba mumigwagwa.

Varume vaviri. Mumwe mupurisa nekuti wakapfeka mbatya dzechipurisa. Wakamira padyo nemotokari yerudzi rwebhuruu zvekare pamuti pane bepa rekushambadza rakanamirwa ipapo asi mumwe ari kupfuura nenzira achienda achitaridza kuti urikutaura uye kuti wakatarisa kumupurisa.

Muti mukuru une magofa magofa mamwe akatoita semhango dzingagona kupinda chimwe chinhu chikagara imomo, uye pane mugwagwa uri kupfuura motokari pamwe chete nerusvingo rwakavakwa ruchikomberedza.

Varume nevakadzi varikufamba kunzvimbo yemisika inotengeswa mabhanana. Umwe akatakura mabhegi avakatakurira mberi mamwe mabhegi kumashure vachifamba mumusika.

Varume nevakadzi vamwe varikufamba pasi pakanyorova kuratidza kuti kwanaya, vamwe vakabata masumburera mumaoko, vamwe vakabereka mabheke, vamwe vakaisa zvino vhara muromo kudzivirira chirwere cheCovid, uye motokari dziri kufamba kuratidza kuti mudhorobha richingova besanwa.

Matombo akadurikidzana zvinotaridza kuyevedza kwenzvimbo nezvakaitwa namusiki. Imba yakavakwa zvakanaka pakati pemabwe awa, uye mugwagwa usina tara. Panotaridza maraini enharembozha dzaishandiswa dzekare.

Musha wakareba unotaridza kuti wava nechinhambo wavakwa , wakapfurirwa nemazen'e uye pane mirivo yakarimwa pamberi pemusha, zvekare pane waya yakakomberedza pamusha apa nembatya dzakanikwa pamutariko.

Sadza rakaiswa mundiro yegodo ririkudyiwa nehove yakatsvukira yaiswa matomatisi, uye muto muzhinji urimo. Sadza raitiwa hwada dzechi zvino zvino.

Makanika unogadzira motokari uri pabasa rake. Wabvisa tayera uye wakaisa rimwe tayera pasi pemota kudzivirira njodzi. Ari kugadzira ari pasi pemotokari iyi.

Motokari ineruvara rutsvuku, inonzi gonyeti rinotakura zvinorema, uye zvisingagone kutakurika nemotokari diki. Rinemavhiri mazhinji. Inotaridza kuti takapaka yakatodarikira mutare nekuti yakakura.

Varume vakagara pamusika vachitengesa nyama yakagayiwa inonzi machankisi, mumwe murume arikubaya nharembozha yake.

Ndove yakafufunyuka ,inowanikwa mudanga remombe. Inotaridza kuda danga iri harichanyanyi kushanda nekuda kwekuoma kwendove.

Madzimai nevana vakagara pasi pamavhu uye pane mudzimai mumwechete umire nevamwe vakapfugama vakatarisa kune zvipiyaniso kutaridza kuti vari pakereke yavanopindira panze, tichiona miti.

Mufananidzo weimbwa yakavhura meso wakagadzirwa nenyanzvi dzekudhirowa dzakadzidzira basa iri uye zvakadhirowewa pabhuku.

Firita yasakara inochengetedza oyiri kana motokari ichifamba. Firita rakarohwa padumbu paro rinotatidza kuti rakabatwa neruvoko.

Midziyo yatinoti ma 'kitchen unit', inoshandiswa kuchengetera midziyo yakafanana nemakapu uye nendiro uye zvakasiyana zvinoshandiswa pakubika. Midziyo inogara mukicheni nguva zhinji.

Motokari dziri papakin'i dzine rudzi rwakasiyana siyana. Dzinotaridza kuti dziri mudhorobha nokuti pane midhuri mirefu uye pane mitaro inotaridza kuti imwe neimwe mota ngaipinde indomira ipapo.

Sango rine miti mikuru nemidoko uye bundo rinotaridza ruvara rwakandotsvukuruka, asi rakakura chose, inzvimbo yesango.

Vanhu varikufamba, varume nevakadzi varikufamba munharaunda vakabereka mabhegi kumusana Vamwe vakabereka neruoko rimwechete. Varikufamba vachienda, vamwe vanotaridza kuti vakabata nharembozha. Uye pane ruzhowa rwuripo rwakakomberedza pavari kufamba rwagadzirwa nesimbi Varikufamba mumugwagwa unotaridza kuti wakwatuka.

Imba huru iri kutaridza kuti ichiri kuvakwa haina kupera nekuti hapana fafitera ane magirazi asi maburi oga, uye hapasati paiswa samende pasi semusha mukuru.

Rusvingo rwakakomberedza musha rwaparara rusisisina unogadzira. Nyangwe ne mbavha dzinogona kupinda naipapo. Miti irikubudikira inotaridza kuti imwe ndiyo irikuparadza rusvingo urwu.

Musha wakakomberedzwa newaya uye matanda. Muti wakapfumvutira zvakaisvonaka pamwe nepekugara.

Motokari dziri kufamba mugwagwa, panoonekwa rori rakatakura madhiramu matatu uye richipesana nemota doko richifamba mumugwagwa pane miti ichiisa mumvuri mumugwagwa.

Motokari dzakamira panzvimbo yakatagwa kuti dzimire .Imwe neimwe yakatarirwa painofanirwa kupinda painofanirwa kumira uye dzakatarira kumidhuri.

Besanwa pachiteshi chinomira mabhazi, vafambi vachifamba varume nevakadzi vamwe vakabereka mabhegi uye vamwe vakapfeka nguwani. Nzvimbo yavanofamba imwe yachereka haina kugadzirwa zvakanaka.

Mukadzi wakarukwa musoro zvechizvino-zvino. Wakabata bheke dzvuku uye bepa jena ari kufamba. Pane murume arikufambawo akapfeka hembe tsvuku achikupfuura panotengeswa zvinwiwa zvakasiyana-siyana zvinotengeserwa pakanzi kokokora.

Varume nevakadzi vakagara pasi. Vamwe vakabata mabheke mumaoko vamwe vamire vamwe vakaisa mabhegi pasi vamwe vakatarira pambozhanhare. Vakapfeka zvipfeko zvinotaridza kuti vana vechikoro vedzidzo dzevanhu vakuru.

Madzimai varikufamba mumusika, vakataura machipisi mapaketi matatu uye mai vakabereka mwana kumusana, nevarume nevakadzi varikufamba vachiita besanwa.

Miti mirefu chose yakapfumvutira, yakavharira mudhuri wakareba uye pane miti imwe yakaita midiki zvakare mugwagwa uri kuonekwa, une ivhu hauna tara.

Mudzimai anorarama nehurema, akageza zvakaisvonaka, akagadzira musoro wake zvechi zvino zvino. Ari panzvimbo yekutengesa.

Nzvimbo irikurasirwa marara. Uye yatova tsvina panzvimbo iyo nekuti haisi nzvimbo yekurasira marara. Pedo nedzimba uye misha yevanhu, pane muti iri pakatsaukatsauka yakapfubvutira ine mashizha akasvibira.

Vanhu vatatu varikufamba mumugwagwa vakadzi vaviri nemurume mumwe chete. Mumwe mukadzi akapfeka hembe yedzidzo yepamusoro uye pane zvikwangwani zvakanyorwa kutaridza nzira dzinofambiwa nadzo uye kunoendwa.

Midhuri mitatu mirefu ine mazen'e zvekare mbatya dzakayanikwa pawaya zvekare mugwagwa uye bundo nesora zvirikuoneka kunze.

Mugwagwa unopfuura motokari, kunze kwawo kunotaridza nzvimbo yakanyangara, inokandwa marara nemapa pose pose, zvisina unotsvaira, zvinongokandwa zvichisiiwapo.

Miti yakavakirwa nematanda asina kuenzana mamwe marefu mamwe mapfupi yakakomberedzwa kuitira kuti isadyiwa nembudzi kana kutetewa nehuku uye pane ruzhowa rwakakomberedza.

Muti mukuru une mhanda dzakawanda, mapazi mazhinji uye maruva atunga akakomberedza pamuti uyu. Mhanda dzimwe ihobvu, dzimwe itete.

Mudzimai akapfugama ari kunyengetera zvinotaridza kuti panguva yamangwani nekuti hutonga huchangotsvuka aka gumbata maoko ake nekutsumwaidza maziso kutaridza kuvonga kuna musiki.

Mudzimai vakapfeka nhumbi chena uye dhuku chena arikutengesa mbatatisi vachipima ne migomo imwe vachitengesa vachipima nemusaga kune vanhu vanofamba vachipfuura vanotaridza kuti ndiwo vatengi iwo vakagara pasi pemimvuri yakavharirwa nemarata

Vadzidzi vepachikoro chevakuru chinonzi Gireti Zimbabwe Yunivesiti. Vakamira vachiimba vamwe vakapfeka magirazi vamwe havana.

Mbeva inotaridza kuti yatofa iritakurwa kufoshorwa nefoshora .ichida kundorashwa. Irikuratidza kuti yatofa pamuromo payo pane ropa.

Mhuka yesango. Inonzi nzou. Iri parwizi. Iri kuchera mvura nemuromo wayo yodira pamuviri wayo uye pane miti irikuonekwa yakapfumvutira iri midiki.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Dzimwe dzakamira pane chikwangwani chakanyorwa kuti munobhadhara musati mainda kundomira ipapo uye midhuri mirefu nemiti inowanzokuwanikwa mumadhorobha isina mashizha mazhinji.

Motokari inonzi kombi. Yawisa mukova. Uri kugadzirwa nevarume vatatu kudzosera pekare uye vanhu varikufamba mudhorobha vakatakura zvakasiyana. Muti unoonekwa une mashizha egirinhi wakareba unotaridza kuti mudhorobha.

Bhazi raishandiswa munguva yekare kare, zvekare motokari dzakamira pamumvuri yemiti yakawanda yakasiyana. Miti iyi yakawanda zvekare pane danda remagetsi nemudhuri unochengetedza dzimba.

Mudzimai akabereka mwana akamuvharira nechijira. Arikutengesa pamusika, matomatisi, uye pane matengu aripo avanotakurira zvavanotengesa. Vanhu vanofambawo varipo vakatakura mabhegi.

Nzvimbo inodirwa mafuta kudzi motokari inonzi Total pakamira vatyairi kunyangwe nevamwe vanopfuurawo nepasi pemidhuri iyi vachiendawo kwavanoenda. Motokari zhinji dzimwe dzakamira kune rimwe divi asi dzimwe dziripo papombi panodirwa mafuta.

Motokari dzirikufamba mumugwagwa dzichipesana dzimwe dzichienda kunobva dzimwe. Dzimwe dzichiendao kunobva dzimwe. Pane motokari dzemhando dzakasiyana uye miti inoonekwa iri kunze.

Varume vaviri varikunwidzana hwahwa. Huri muchigubhu chakachekwa chikaiswa muvharo pasi pacho. Vachikurukurirana vachifara.

Muti we mupopo murefu wavapedo kutonobata tambo yemagetsi inoenda pamba. Muti wemapopo mamwe akaibva mamwe mambishi uye pane chidziro chekuvharira varikunze kuti vasapinda nepese-pese asi nepagedhe.

Pamusha wakavakwa ukapfurirwa nehuswa uye pane dzimba dzakavakwa dzakapfurirwa nemazen'e, uye miti yemibhanana iri kuonekwa ipapo. Imba yakapfurirwa nehuswa inoratidza kuti yasakara.

Dzimba tsva dzinotaridza kuti dzimwe dzichiri kuvakwa dzimwe dzichangopera kuvakwa. Jecha rinotaridza kuti panga pachiri kuvakwa uye dzimwe dzichiri kuvakwa riri parutivi uye motokari irimukati megaraji pamwechete neimwe iri kunze.

Mabheke akaturikwa anotaridza zvetsika uye nemagariro nekuda kwemavara awo uye magadzirirwo aakaitwa, uye pane zvuma zvinoiswa munzeve uye madhikausi anoiswa munzeve kunyanyanya nemadzimai nengowani dzekupfeka.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Mudzimai akabereka bheke ari kuenda kurutivi rinopesana nekunoenda motokari dziri mumugwagwa. Dzimwe dzakabatidza mwenje kutaridza kuti koenda kunovira.

Mombe dzineruvara rutema nerutsvuku. Dzirikufura bundo doko doko uye mombe dzinotaridza kuti hadzina kusimba zvakanaka asi dzine nyanga huru.

Vatendi vakapfeka nhumbi dzekerereke vechipositori. Vari pamusha unoonekwa fafitera yayo ,inoonekwa kumashure kwevatendi vakamira po.

Chingwa chiri mupepa rekeya raiti. Uye "Coca Cola" iri muchigaba chitsvuku yakavharwa isina kuvhurwa. Zvakagadzikwa patafura. Uye pane matomatisi akagaiwa gaiwa ari pachingwa.

Michero yemimengo inotanga ichiri midiki iri mumagaba uye yozoonekwa ine maruva ichiri midoko ichikasira kubereka.

Dura guru rino chengetedzerwa nhumbi iro rinotaridza kuti rine magirazi maviri ekuti munhu unogona kuzviona mufananidzo wako, uye zvimadhirowa zvekuvhura zvizhinji. Zvekare denga harina kuvharirwa rinoonekwa mazen'e.

Vakomana nevasikana. Vamwe vagere pasi vamwe vakamira. Vari munzvimbo yegomo munoonekwa nematombo uye zvimiti zvinomera pamakomo zviripasi zvinonzi zvima dhorofiya zvineunye uye zvinobaya zvikuru.

Nyama yembabvu iri mundiro yakagochewa yakatsvukira, uye miriwo yegreen irimo mundiro yakaiswa pazasi penyama yembabvu.

Bota rinonzi Cerevita rakagadzirwa nechibagwe uye nemabhanana. Riri kudirwa mukaka rinotaridza pamufananinidzo kuti pane chidhori chiri kushambadza.

Nzvimbo inotengeswa mbozhanhare dzerudzi rwunoti Tecno, Infinix, Iphone, uye mbozhanhare dzakarongedzwa pakasiyana siyana dziri zhinji. Pane mudzimai anotengesa.

Besanwa mudhorobha. Vamwe vanokwira vamwe vanodzika. Vamwe vakatakura masaga mumusoro vamwe mabheke mumavoko. Vamwe vakamira vakambundikirana. Asi pane matafura anotaridzwa zvingagona kutengeswa paari. Vamwe vakagara vakatarisa kune vanongopfuura.

Nzvimbo inotengeswa midziyo inoti zvigubhu ,mabhara uye mhasa dzechizvino-zvino. Uye magumbu makuru anoisirwa mvura uye pakagara vanotengesa.

Motokari dziri kupesana dzichienda mativi akasiyana siyana dziri kufamba mumugwagwa wetara. Munotaridza kuti inzvimbo inemakereke nekuti pane zvipiyaniso zvemakereke. Pane vari kupfuura vakatakura masaga .

Motokari dziri kufamba mumugwagwa wetara. Uye panoonekwa marobhotsi anotaridza kuti idzi motokari ngadzipfuure idzi ngadzimbomira . Zvekare mudhuri mukuru uripo zvinoratidza kuti inzvimbo yemaindasitiri.

Mugwagwa pari kufamba motokari dzimwe dzichikwidza dzimwe dzichidzoka, pane miti yakapfumvutira chose uye nzira yakapfumbidzwa pakati perusvingo nemiti. Pane marara akangomwayiwa mwayiwa pose pose.

Mwana wechikoro akapfeka yunifomu. Akabereka bhege kumusana kwake risina kuvharwa samba dzose. Imwe samba yokunze yakashama. Pane madzimai arikutengesa zvavakawadza kunyangwe pamasaga mabura.

Imba huru yakavakwa zvakanaka. Inoonekwa tangi rakaturikwa pamusoro. Uye zvitinha zvineruvara rwakaakuita rutsvuku asi rwuri rwebhurauni uye maruva akagadzirwa kunze akasvibira chose.

Mudzimai wakamira akabata mbozhanhare mumaoko uye akarukwa zvechizvino-zvino, akaisa chuma chemunzveve. Akabereka bheke. Akamira akatarisa naye tichiona mumvuri wake. Akafuratira kunyangwe chitoro chinotaridza kuti chinotengesa zvinwiwa.

Nzvimbo yakangosakara. Inotaridza kuti inowanikwa kuma rokesheni kwete pakati pedhorobha. Inogadzirwa mabhatiri edzimotokari pamwechete nekumatengesa. Murume arikuita basa iroro uye pana mai varikupfuura vakabereka mwana vakatakura bhegi.

Vanhu vari kufamba mudhorobha vamwe vamire, vamwe vanogura mmugwagwa. vamwe vakaberaka mabeke kumusana vamwe vakavhara mhino kudzivirira zvirwere zveCovid. Pane maRobots anoratidza kuti motokari idzi ngadzipfuure idzi ngadzimire dzichipanana mukana .

Mudhuri mirefu inotaridza kuti mudhoroba asi midhuri iyi yosakara ichitaridza kuti haina uri kuigadzira. Mune vanhu vari kufamba vachigura mugwagwa pakati pedhorobha varume nevakadzi.

Muti mukuru une mapazi akawanda zvekare pane miti midoko irikuchengetwa iri muzvipepa zvitema uye maruva arikuburikira.

Majuru erushwanhi ajurujiwa. Achigere kubikwa ari mundiro mazhinji chose. Anotaridza kuti achi mapenyu achifamba achi pakanyira.

Vatendi vechipositora vakapfeka nguwo dzekereke yechipositora. Vakamira panze uye vakafuratira imba iripo doko yakapfurirwa nemazen'e.

Madzimai vakasungwa mabhachi muchiuno pamwechete nemazambiya. Vanotengesa michero yema bhanana vakawadza pamasaga. uyewo vari kukanda marara pedo nepavari kushandira vasina kushambidza nzvimbo yavo.

Chikafu chino rweresa rute, chine matomatisi mambishi akachekwa uye muriwo wegirini wakachekwa uchiita zveku rashiwa rashiwa pamusoro penyama yakagochiwa.

Chigubhu chine chinwiwa chinonzi Coca Cola. Coca Cola iri muchigubhu che2 rita tema inotaridza chakagadzikwa mumba nekuti panoonekwa mabhagira bhaa anotaridza kuti ari pahwindo mumba.

Musha wakakomberedzwa nerusvingo uye gedhe dema rakaiswa kukomberedza kuvharira kunyangwe mbavha uye magetsi kunoonekwa danda remagetsi newaya dzinopfuura nepamusoro peimba.

bhazi ririkufamba mumugwagwa rineruvara rusvuku. Uye motokare ineruvara rutema ikufamba zvakare mumugwagwa asi zvichipesana uye mwenje inoveka wusiku inowonekwa nemiduri mirefu inoratidza kuti mudorobha.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vakagara muzasi metende, vamwe vakapfeka nguwo dzokukereke vamwe havana. Nguwo dzokukereke dzakasiyana siyana, vamwe vane nguwo dzokukereke tsvuku vamwe chena nebhuru.

Varume vakapfeka mbatya dzekutambisa bhora dzine ruvara rwegirini, rutsvuku pamwe chete nerweyero vari kutambira munhandare isina bundo rakasvibira

Nzvimbo yakagadzirwa zvakanaka inotaridza sekuti pachikoro sezvo pachiwonekwa vana vechikoro vakuru vakapfeka magawuni anopfekwa nevaya vanenge vakadzidza uye pakagadzirwa zvakanaka neyatinoti sitoniweki.

Varume vashanu vagere patafura panzvimbo yekudyira. Vakagara kwakashongedzwa nemabharuni anotaridza kuti pamutambo. Uye vamwe vakagara patafurawo yakashongedzwa vachitaridza kuti varipatafurawo yekudya.

Motokari dziri kufamba mugwagwa wetara mutsvuku, tema uye chena pane mifananidzo iri pamusoro inotaridza vanhu vanouya kuzoimba.

Varume vaviri nemukadzi vakamira vachikurukurirana. Mudzimai akapakata bhegi kurudyi. Murume wakaisa zvokuvharira zvirwere pamhino nepamuromo pake.

Mutambi webhora renhabvu urikukava bhora rava mudenga. Iye wakapfeka mbatya dzekutambisa bhora. Akarukwa musoro ndokusunga.

Varume nevakadzi vari kufamba mudhorobha nekuti mune midhuri mirefu refu. Vamwe vakabereka mabheke pamadudzi avo, vamwe vari kuterera vamwe vachitaura panhare mbozha dzavo vachifamba mudhorobha.

Musha wakavakwa ukapfirirwa neuswa uine zvidhinha. Dzimba dzinowanikwa kumamisha uye miti yaka pfumvutira.

Varume vakagara vachitengesa mataira matsva. Varume varipo vatanhatu uye mataira aripo akawanda. Zvekare panotengeswa eyataimu.

Motokari dzinoshandiswa kufoshora ivhu, mabwe kana jecha panguva yekuvakwa kana kugadzirwa kwemigwagwa. Dzine mavhiri makuru.

Mitsvairo mizhinji yakasungwa nerekeni tema. Panana mai nana baba vari kusunga mitsvairo, zvekare pasi pakazara mauswa uswa emutsvairo yavanosunga.

Shizha rakabatwa ne ruoko rwomunhu. Shizha rakasvibira. Shizha romugwavha ishizha rine zvimwe zvimutaro mutaro zviripo kutaridza kuti ratanhiwa mumuti pava nechinguwana

Muti mumwechete unotaridza kuti wakakomberedzwa nejuraworo remapanere ririkunze uye mutaro wemagetsi anoenda kwakasiyana siyana.

Motokari dzakamira mudhorobha mumugwagwa panzvimbo yadzo yokumira. Kumativi kune midhuri mirefu yakadurikidzana uye vanhu vanofamba vachipfuura vakatakura mabheke.

Vanhu vazhinji vakamira pachiteshi vakatakura mabhegi akasiyana-siyana uye vanotengesa vanoita zvemusika vanoonekwa nematomatisi zvekare aripo varipamusika uye mabhazi ekuti vanhu vagone kuendeswa nzvimbo dzakasiyana-siyana. Pane ririkuonekwa bhazi rineruvara rutsvuku.

Madzimai arikutamba ekereke anotaridza kuti ndevekereke ye zcc vembungo. Vakapfeka zvipfeko zvekereke.

Bazi rine mabhanana eyero nehunde yegirinhi. Mabhanana mazhinji anotaridza kuti ose akatsvuka mamwe akatotsemudzira.

Dura rakaisvonaka rekuchengetera mbatya, rine ruvara rutema uye chiwoniwoni chiripakati pemikova miviri, idura rinotaridza kuti riri kutengeswa nokuda kweparakaiswa uye pane svombonoro dziripo uye chigubhu chiri parutivi rwedura rekuisa mbatya.

Pakati pedhorobha pane vatengesi vakawadza zvitengeswa pasi ,uye varume navakadzi vanofamba vaka bata mabeke vachifamba mudhorobha.

Miti yakapfupfumvutira inoonekwa maruva eruvara epepuru uye gadheni ine muriwo werudzi rwecovo uri mukati mejuraworo wakareba chose panotaridza kuti musha, uye pane mumvuri unotaridza kuti musha.

Nzvimbo Inotaridza kuti mudhorobha. Mune zvikwangwani zvinotaridza kuti apa panogadzigwa matafura. Uye dzimwe nzvimbo dzinotaridza kuti pane mwenje inovheneka mumugwagwa kana iri nguva yeusiku.

Mai vakatakura bheke mumaoko uye vakabereka mwana kumusana netauro. Vari kufamba munzira yakagadzirwa nezvitinha ikaroverwa zvakanaka. Pane vakomana nevarume vari kutenga zvitengeswa zvakasiya siyana mumadhorobha.

Motokari yakanaka inotaridza kuti itsva yerudzi ruchena yakanyorwa kuti man uye ine mataira anotaridza kuti matsva, uye magirazi ayo akachena nekuti tirikuona mimwe midhuri mukati memotokari iyoyo inotaridza kuti mifananidzo yemidhuri.

Mashizha emuti wemuchero unonzi mugwavha une mamwe mashizha abooka asisina kujeka zvakanaka sezvakaita mamwe uye danda rinoratidza kuti rakatooma.

Chikwangwani chinotaridza kereke irikupemberera makore zana ayasvitsa , kereke inonzi Zion Apostolic Church (ZAC).

Nzvimbo yakashongedzwa ikavakwa nokuvakirwa namabwe uye maruva aripo akachekererwa zvakanaka nemiti yakapfumvutira ichipa mubvuri kumugwagwa uye kumotokari dzinodarika.

Rupawo rwekereke inonzi (Church Of Christ) runoonekwa bhaibheri rakavhurwa zvekare chipiyaniso chitsvuku uye nemitaro mitsvuku.

Chikafu chiri mundiro yegodo, matomatisi uye mupunga nemichero yemastrawberry iri mundiro.

Mataira ane ma saizi akasiyana siyana, uye chikwangwani chinoratidza kuti pano gadzirwa mataira.

Motokari inosanganisa uye pakukanya ivhu pakuvakisa iri mumugwagwa, uye dzimwe motokari dzimwe doko dziri kufambawo mumugwagwa wetara.

Mugwagwa wetara unotaridza wakachereka nekuti pane makomba pakati pemugwagwa. Zvakare pane danda remagetsi rinotaridza waya dzinoenda kwakasiyana siyana. Inzvimbo inotaridza kuti inorasirwa marara. Paisitopisirwa marara nokuti pane pane rutsva.

Chibagwe chakarimwa mumumunda chibagwe chizhinji chombeu ine chikwangwani inonzi zimba sidhi vhu rakarimwapo chibagwe idzvuku uye chibagwe chinemuzera mumwe chete hachaisati chabuda muchekechera

Tsuro dzakawanda dziri muchirugu chakavakwa namatanda uye ne fenisi dzakaisirwa mashizha, mapundo pasi kuti dziwane pekuvata pakanaka panoita semubhedha.

Nzvimbo yakanaka yakagadzirwa ine maruva, uye yakaiswa mupendero kuti mvura isaputsa pakasimwa maruva, uye pane miti mirefu yakachekererwa zvakanaka pamwe nerusvingo rwakavakwa zvinoyevedza.

Murume akatakura bhegi kumusana akapfeka ngowani mumusoro. Arikuchovha bhasikoro mumugwaga wetara uye tangi riri kunze kwemugwagwa regirini.

Mapuranga mazhinji arimuzasi memizvakwa zvemarata uye nematanda. Pane murume akagara pamusoro pemapuranga pamwe nechighubhu chiripo.

Mudhuri usina kupera uri kuvakwa, hapana mafafitera, denga hapana, hapana matanda unongova mudhuri wakavakwa nezvidhinha uye matanda anotaridza kuti ndeekutsika vanhu vachi vaka.

Shumba nemwana wayo inemeso anotaridza kuti akapfunyaira kuda inzara asi ruvara rwacho rwakasvibira iyo pamwechete nemwana wayo.

Chingoro chinotengesa maheu, makokokora uye zvinwiwa zvimwe zvizhinji zviripo. Pane murume wakapfeka ngowani unotengesa zviripo uye motokari dzakamira nevamwe varume nevanhu vazhinji vari kufamba.

Motokari mbiri dzirikufamba mumugwagwa dzineruvara ruchena uye maruva emuti arikunze kwomugwagwa anotaridza kuti ane ruvara rwephephuru akarasirwa kunze.

Mugwagwa wetara urikupfuura motokari. Dzimwe dzinopesana dzichienda kune rumwe rutivi dzimwe dzichienda kune rumwe rutivi. Miti irikumativi emugwagwa imwe iri kupfumvutira ine mashizha egirinhi. Imwe ine mhandi dzakawanda wanda.

Musikana arikufamba, achifambisa chose. Akabata chibheke chidoko mumaoko make, iye wakapfeka siketi nebhurauzi uye kurutivi rwake kune motokari dzakamira

Chikafu chiri mundiro yegodo chinorwerwesa rute. Chine nyama yemombe uye mupunga wakaiswa muto. Nyama yakatsvukira

Nzvimbo yekugezera yechizvinozvino yekuti munhu unogeza ugere pasi kana umire kana wakavata uye mune zvinonhuwira zvirimo zvakaturikwa nezvimwe zvakagadzikwa panzvimbo yekugezera.

Musha wakavakwa nezvitinha ukapfurirwa nehuswa hunoratidza kuti huchiri huswa hutsva. Pane munhu arikubuda pamukova achienda kumagarikoni arikufamba panze.

Nzvimbo yekudzidzira yevana vadoko yatinoti ECD nekuda kwekuti pane mifananidzo yezvidhori uye zvipembenene zvinodhirowewa pamajuraworo kuitira kutarisa vana vadiki pamadziro. Mukati mune chikoro chavo mavanodzidzira.

Nzvimbo inodiwa zvikuru nevana uye vakuru nzvimbo yekunodya nyama pasina sadza panonzi paChicken inn uye pizza inn, inzvimbo yekudyira panoratidza kuti pane mwenje mizhinji uye motokari dzakamira kunze dzevatengi vamwe vari mukati.

Murume wakamira pamidhuri miviri, umwe mudhuri hausati wapera asi wakapfirirwa nemazen'e zvakaisvonaka asi hauna magirazi, uye mumwe mudhuri unotaridza kuti pane zvinotengeswamo mune mukova wakazarugwa

Muti uri pakati pemabwe. Mabwe ane mavara mavara machena uye bundo rakasvibira riri kumativi zvekare rakakomberedzwa newaya.

Michero yakaiswa pamasaga. Michero yemakotopeya uye michero yemabhanana. Mamwe acho atoora. Mamwe acho achiri akanaka asi mazhinji aora uye masaga paripo akachengeterwa zvinhu.

Mudhuri wakavakwa murefu wakanyogwa kuti Traffic Safety Council of Zimbabwe, panodzidziswa mafambirwo anoiitwa mumugwagwa pane motokari zhizhji dzakamira ipapo.

Motokari dzirikupesana mumugwagwa. Dzimwe dzichienda kwabva dzimwe, dzimwe dzichidzokawo. Pane mota huru inonzi gonyeti inotakura mafuta, pamwechete nemota diki nebhazi rinotakura veruzhinji.

Mutomatisi waka svibira, wakabereka chose . Matomatisi mabishi hasati aibva. Pane mashizha emurakwani akaiswa muma tomatisi awa.

Madzimai ari kushumira nokuda kwekusimudza kwavakaita maoko. Vakapfeka magirazi emeso uye vakabata mabhaibheri pamwe chete.

Nzvimbo ine mapundo nemarara mazhinji inotaridza kuti inzvimbo irikurasirwa marara pasiriipo. Mapepa arikukandwa pesepese zvinotaridza kuti kuseri kwemusha nokuti kune mudhurii irikuonekwa iri kubudikira.

Zvikafu zvakasiyana siyana zvinoti matomatisi, magwiri, mukaka, nyawa uye nyama yakagaiwa, magaka, mazai, masitirobheri, mazambiringa.

Vanhu vazhinji varume nevakadzi vari kufamba munzvimbo yemisika yevanhu vanotengesa matomatisi. Vanhu vari kufamba vakatakura migomo uye nemasaga.

Mhuka dzemusango dziri musango nokuda kwebundo ririmo refu uye rakaoma nemiti iriko inoratidza kuti musango. Pane mbizi uye pane twiza.

Besanwa mukufamba varume nevakadzi vamwe vakapfeka ngowani vamwe vakabereka mabheke pamativi vamwe kumusana. Madzimai vakarukwa zvechizvino-zvino vari kuratidza kuti vari kufamba.

Besanwa mudhorobha vanhu vachifamba mumugwagwa uye kumativi kune misika yevanhu vanotengesa. Vamwe vachienda kundokwira kumichovha. Umwe akatakura mabheke kumusana.

Vanhu warikufamba mumugwagwa kuenda kunokwira motokari yatinoti kombi inotakura vanhu vazhinji vachienda kumabasa kunyanya mumaguta kusinganye kuenda Kure zvakanyanya uye pane miti yegirini inoonekwa yakasvibira

Nzvimbo inochengeterwa marara yakanyorwa kuti tichengetedze guta rakachena uye tisanamatira mifananidzo ipapo, iri nzvimbo inoiswa marara. Pane varume nevakadzi vari kupfuura panzvimbo iyoyo, vamwe vakatakura mabheke.

Vana vaduku vatatu varitakumbira kunzvimbo dzinorasirwa marara, vanotaridza sevanogara pedyo, vouya vachitambapo panetsvina, uye pane matombo maviri makuru aripo nesora.

Motokari dzinofamba mumugwagwa pamwe nevanhu vazhinji vakamira pa mudhuri murefu pane muti wakagadzirwa zvakanaka una mashizha kumusoro wakasvibira.

Zhou iri padyo nedhaka padyo nemvura iri kunze hayo. Inotaridza kuva musango uye kune mazhizha akasvibira nemiti kuratidza kuti isango asi nzou iyi inoratidza kuti ichidoko haisi hurusa.

Mudzimai wakabereka bhege doko kumúsana uye motokari dzakamira panzvimbo dzemumadhorobha. Paine mudzimai arikugura mugwagwa achicheuka kuti asatsikwa nemotokari.

Nzvimbo yakanamirwa mapepa anotaridza kuti sarudzai mutungamiri wamunoda ungava mutungamiriri wenyika ungava mutungamiriri wedzimwe nzvimbo doko asi panonzi sarudzai wamunoda.

Varume vatatu vakapfeka nguwo chena. Vanemabhandire anemarudzi maviri rutema nerumwe rwebhurauni. Vanotaridza kuti varume vakuru chose, uye mbatya dzavakapfeka dzinovadzokushandiswa nevanopinda chitendero chemapisitori.

Zvuma zvemuhuro pamwechete nezvemumaoko uye madhikauzi ezvuma emunzeve. Zvimwe zviri mumapurasitiki zvakavharirwa.

Imba yakavakwa zvakaisvonaka ine ratinoti juraworo rinokomberedza imba iri mukati kuitira mbavha, uye tangi remvura yekushandisa pamba. Uye pane mugwagwa wenzira iri kupinda pamba pakavakwa zvakanaka

Chikwama chembudzi inova nzvimbo yekugara vanhu vachidya nguva zhinji inoshandiswa kumamusha. Yakabviswa pambudzi ndokuomeswa.

Chikafu chirweresa rutema. Chakasangana nyawa, nyama inemabhonzo, miriwo yegirinhi pamwe nematomatisi. Nyawa dzinoratidza kuti ndedzemumagaba.

Motikari dzakamira panzvimbo yadzinomira mumadhorobha vachitenga kana kufamba. Pane mudzimai arikufamba mumugwagwa akatarisa nharembozha uye midhuru iri kumativi.

Nzvimbo yemagetsi, inematanda marefu akagadzirwa nesamende. Uye waya dzino dzinopararira dzichienda kwakasiyana siyana kundosvitsa magetsi. Asi pasi pedanda iri pakanyangara chose panongokandwa marara uye zvigumbu.

Murume arikufamba mudhorobha pane motokari dzakamira uye pane simbi dzakareba dzinotaridza panoiswa mwenje kuvheneka mudhorobha kana huri husiku.

Nzvimbo yakasvibira ine mudhuri wemasimbi uye motokari dzakamira panzvimbo dzakasiyana siyana. Zvekare murume arikufamba munzira inotaridza kuti mune ivhu.

Njanji inofamba nechitima inotaridza kuti pane chitima chiripo chakamira, uye kunze kune mufananidzo wemagetsi anopfuura napo.

Varume nevakadzi vakatakura mabheke. Murume akavhara muromo wake ari kutengesa mabhora anoshandisa kutamba uye kutambiswa nevana vadoko. Madzimai aripo akabereka mabheke kutaridza sevari parwendo.

Munhu anoita zvehun'anga. Akaruma mabonzo uye matanda. Panematehenya emusoro ariparutivi rwake. Iye anerutambo rwaakasunga nyangwe musoro wake zvinotyisa.

Chikafu chinorweresa rute chakagadzikwa patafura. Chinoti sadza, nyama, mirivo mimbishi, matomatisi uye zvinwiwa zvakagaiwa muto wazvo uye nezvipunu, maforogo namapanga okudyisa pamwe chete nemvura yokunwa.

Miriwo iripamusika yakasungwa mapundu mapundu nemadzimai arikutengesa aripo uye murume arukufamba kuenda kunotenga akapfeka ngowani tema uye akabata bepa dema.

Vanhu varikutengesa pamusika vachitengesa murio yakafanana nama kabichi, maranjisi nezvimwe zvakasiyana uye pane murume akagara pachingoro akatsikitsira.

Mambo vakagara pachigaro chavo chekutonga, madzishe anotonga kumaruva uye nevavanotonga navo vavagere navo pamwe chete nevatereri vakagumbata maoko vamwe vakabata shaya, vamwe vakabata miromo vamwe vakatarira.

Kufamba kwevanhu mudorobha vachiita beesanwa ,uye mugwagwa wochereka panofamba kunyangwe motokari nevanhu pasina unogadzira .Midhuri inoonekwa pamwechete nekunotaridza kunoendwa kwakanyorwa

Nguwo dzechidzimai dzinotengeswa dzakapfekedzwa pazvidhori kukuri kushambadza, pane ngowani dzinovharira zuva uye hembe dzine mavara mavara zhinji uye marambi anoonekwa anopfuta.

Vanhu vazhinji vakamira varume nevakadzi. Vamwe vakapakata mabheke. Vamwe vakabata migomo. Vamwe vane zvingoro zvekutakurisa. Vamwe vakamira vakabatira muchiuno. Vamwe vakangomira vasinganzwisisiki kuti varikuda kuendepi. Vamwe vanotaridza kuti vari pachiteshi kumirira michovha.

Sadza ririmundiro dete chose, ririmundiro yegodo rine matemba rakaiswa dovi uye mune matomatisi.

Dura rinochengeterwa mbatya rakakura zvikuru rine rudzi rutema uye rine pekuchengetera mbatya pakasiyana siyana uye svombonoro dzakaiswa pamikova yedura iri.

Danda remagetsi rine tambo kumusoro uye shiri mbiri dzakamhara pawaya dzemagetsi uye pane muti mupopo.

Vanhu vagere mumahotera munzvimbo dzokudyira dzakashongedzawa zvakanaka nemicheka yechizvino -zvino. Pamatafura pane ndiro dzapedza kutodyirwa uye zvigubhu zvanga zvine mvura imwe yatokamuka kutaridza kuti yamwiwa. Imwewo ichizere.

Mazai matatu ari pamwechete, mune mari yerudzi rwe ma usd eku America uye, zvinyoreso zviri patafura.

Vanhu vakagara vachitengesa pane mabhurasho atinoona ari kutengeswa uye pane vari varikudarika vakatakura mabhegi vanotaridza kuti ndivo vanotenga uye vanotengesa tinovaona vamwe vakapfeka zvitsvuku.

Varume navakadzi vari kufamba mudhorobha vakatakura mabhegi. Mudzimai uripo wakarukwa zvechizvino zvino uye vari pakati pemidhuri yakavakwa zvechizvino zvino muchitaridza kuti mudhorobha.

Nzimbo yemusika inotengeserwa michero yakaita Sema banana miriwo iri mumabhavhu uye mabhokisi anochengeta zvinotonhorera zvinowanzotengeserwa zvimwiwa uye zvingoro zvinotakurisa zvinhu

Ngarikuni gonho ,rakatsamwa nokuti rasimudza mapariro aro nemuswe waro uye mhambo nejongwe zviripo zviri kufamba paruvazhe pamwechete negarikuni.

Mudziyo unorasirwa marara mungava Mumba kana mumahofisi makuru ozotakurwa ondoraswa. Wakagara pasi.